Paɣi n ʒia o nyɛla ŋun ʒi kuɣu vakahili ka yɛ liiga sabinli ka luɣu luɣu nyɛ din tam o tooni o ʒila kuɣi piɛli zuɣu ka o nyina kpa laapitop o nyaanŋa zuɣu duri nyɛla din ʒɛnʒɛya ka diɣisi yiri na ka Loori gba nyɛ din bɛ tiŋa

Tuun tumdi ba n bɛ be tuma shee. Be Sheba tamla kuriti zuɣu ka sheba nye ban ʒɛ tiŋa. Tihi ni mori nyela din bɛ be tooni ka kuri waɣ'la vba nye din saya. Ya nyala din bɛ be lɔɣa ni be sheba pil zipilti ka sheba be pili.

Paɣasara n nyɛ ban ʒi binyahari ka so chinchina bi nyoɣani bi nyɛla ban yɛ nyingokoriti bi luɣuli zuɣuloori nyɛla din ʒɛya loori sabinli mini loori dozim ka yiya gba nyɛ din ʒɛya ka tihi ni mori ʒɛ bi luɣuli zuɣu

palli zuɣu m-bɔŋɔ kɔhimma ni damma nyɛla din chani nimaani lɔra din zanzaya shɛŋa zaɣ' piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣ' sabila ka shɛŋa nyɛ zaɣ' dozima takayuya nyɛla din zanzaya ka yiya din me n-tam taba gba nyɛ zanza din ni

Salo n bɛ bi tuma shee paɣaba ni dabba bi nyɛla ban bɛ boɣa ni ka koma gba bɛ boɣa ni kom maa nahangbana nyɛla zaɣ dozim ka pai nim mini gbambihi nyɛ din ʒɛ nimaani gbambihi maa shɛŋa nyɛla zaɣ vakaɣi

Doo mini o bia n nyɛ ban ʒiya n dira bia maa yɛla liiga piɛlli ka di booi booi zaɣ nuɣso o teela o nuhi ni o zaŋ bini niŋ doo maa nolini ka doo maa yaagi o noli ka o nyina yina o kpala ninkpara bi ʒila teebuli zuɣu ka bindira tamtamya

Naa n ʒiya ni o niraba naa maa nyɛla ŋun gobi chinchin ka katawiya nim nyɛ din sansaya katawiya nim maa nahangbana nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka zaɣ piɛla shɛŋa pa di zuɣusaa zaɣ sabila gba nyɛla din biɛni ka shab ʒi kuɣu zuɣu kuɣu sabila n nyɛli ka doo ʒiya ka zaŋ o nuu tabi o zuɣu ka so chinchin piɛlli

Niriba ata yɛla bani ziya ka yino zaya ka tabi o shɛɛ ka yino vii ka o puli yina yilli yɛla dini bɛ bi luɣuli zuɣu bia yɛla ŋuni zi o zuɣu ka o kpɛɛ bɛ o tooni .

Bindirigu n bɛ la sabinli puuni gala maa nyɛla dibata ka zaham burisi burisi bɛni boraadɛ nyɛla dibaanu n bɛ laa maa puuni kpa ʒiɛɣu nyɛla din gba bɛni